Toeram-piatoan'ny fiara fitaterana iray, izay miloko fotsy ny ambony, ary sôkôla ny tapany ambany. Misy olona vitsivitsy ao anatin'ilay fiara ; aty amin'ny sisiny kosa misy lehilahy iray, manome lamosina, izay manao satroka ; ary ampita kosa misy olona anankiefatra, raha ny tazana amin'ny sary.

Anaty kianjan'ny Maki ahitana tovolahy maromaro avy nanao baolina, hita fa falifaly izy ireo, mety naharesy angambany. Tazana ery ambony ery kosa ny rovan'i Manjakamiadana sy ireo trano manodidina azy.

Toerana iray mivarotra ny asa tanana malagasy. Lamba misy haingony miloko fotsy avokoa, misy petakofehy isan-karazany mifono plastika ; eo koa ny sarim-biby vita amin'ny rofia.

Lehilahy iray ao anatina kianja, izay matoritory eo ambony bozaka, no sady mitazona baolina, miaraka amin'ny kirarony anankiroa eo akaikiny.

Gazety iray mitondra ny anarana hoe "ny valosoa" no mampiseho lohatenim-baovao maromaro ary sary vitsivitsy ihany koa.

Misy haingo tanana anankiroa miloko toa ny volamena sy miravaka vato fotsy, ny iray famantaranandro izay manondro amin'ny telo sasany mahery, ny iray kosa misy sary voninkazo ravahana vato fotsy.

Toeran' iray an-dalambe. Ahitana fiara vitsivitsy mijanona amin'ny sisin'ny ankavia ary ahitana trano maromaro kosa amin'ny sisin'ny ankavanana. Mibaliaka ny masoandro, misy fiara iray mandalo eo amin'ny arabe.

Ny gazety mitondra ny anarana hoe "Ny Valo soa" nivoaka ny talata enina amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, laharana faha dimy amby valopolo sy dimanjato sy arivo, amin'ny vidiny eninjato ariary. Misy lohateny lehibe efatra misongadina amin'ity gazety ity miaraka amin'ny sary vitsivitsy.

Toeram-pivarotana iray ahitana olona efa lehibe saingy efa fotsy avokoa ny volony. Mivarotra karazan'entana toy ny menaka anaty tavoahangy plastika, paty mifono plastika, ronono amin'ny boaty sy baoritra, sy ny entana maro tsy voatanisa.

Olona maromaro samy manao fitafy mitovimitovy avokoa misy lehilahy, misy vehivavy ary misy zazakely anankiroa, ny iray mitazona baolina, misy karazana akanjo ihany koa amin'ny tany ambony bozaka.

Toerana an-dalambe misy olona maromaro. Ny sasany mandeha tongotra, ny sasany mitaingina kodiaran-droa, misy toeram-pivarotana ary misy fiara fitaterana iray miaraka amin'ny mpamiliny ao anatiny.

Vehivavy iray lava volo no miloko no mipetraka ambony seza izay manome lamosina amina toeran' iray fanaovam-bolo ; misy finday ambony seza eo akaikiny.

Olona iray mandalo amin'ny fiara, mitazana ny sisin-dalana feno mpivarotra saingy mpivaro-boankazo avokoa ny ankamaroany, eny na dia misy mpivaotra kitapo sy akanjo aza. Lehilahy iray kosa mandalo mandeha tongotra.